Lapha kulabantu abagqoke izigqoko zokuzivikela emkhuhlaneni ezinjengamamaski lamagawuni avikela umuntu nxa bebamba kumbe besebenza lalabo abalomkhuhlane ethelelwana.

Le yiposter kumbe ichart yomkhankaso wokusetshenziswa kwe sepa lamanzi ahlezekileyo ekugezeni kwezandla, lokusetshenziswa kwezambuzi ukwenzela ukuthi abantwana bakhule behlezi endaweni ezihlanzekileyo.

Izandla emanzini aphuma impompini impompi ikhanya yafakwa yinhlanganiso ye world vision umntwana ugqoke ibhulawuzi eyi phinki njalo uyakhanya ethakazelela ukusebenzisa amanzi la.

Kulabantu abakha amanzi bepompa isibhorane kumbe isikotsho. Kulabantwana abancane labantu abadala abeme esiboraneni besikha amanzi njalo bewafaka ezigubhini eziyi yelo. Baphambi kwendawo elama banana.

Kulomama ohambayo emgwaqweni kumbe endleleni uvela kukha amanzi. Uthwele amabhakedi amabili elinye olithwele ekhanda ngelibomvu. Esandleni ulengise ibhakede elilithanga. Uthandele izambiya kumbe ilembu lejava.

Lo ngumntwana ongumfana ugqoke iyembe eluhlaza le"short" eyisibhakabhaka, lebhakede eliyisibhakabhaka, lempompi elomphongolo oyisibhakabhaka njalo ukha amanzi empompini.

Le yiphosta ethengisa ukuthakazelela ilanga leWorld Environmental health day lona elenziwa nhlaka 26 september ngemnyaka yonke

leli libhakane elisesibhedlela e passage elitshengisa ukuthi ama elevator la kusukusela ku c kuze kuyefika ku D aqonda ngaphi aka c ayangaphi njalo aka E aya ku emergency njalo ku D aya ezindlini zezigulani

Kulabomongikazi ababili abagqoke izinto ezimhlophe. Njalo bakhanya bakhangele izigulane esibhedlela bekhuluma lazo njalo bangani bazipha imithi, bephakathi laphakathi kwembheda.

Kukhanya kulabantu abasendlini yokuhlinzela abantu le okuthiwa yi theatre , kulamadokotela lama nurse amanengi bakhanya bayasebenza umsebenzi woku operator . Bagqoke izigqoko zomsebenzi ezile colour kumbe ubala lwesibhakabhaka njalo kulamalayithi kuyonaleyo indlu.

Leli ligazi elikhanya lithethwe emuntwini eliku thesti tshubhu elimelele ukuyahlolwa ukubona ukuthi kulomkhuhlane bani kumbe kulamajemuzi bani phakathi kwalo lelogazi

Lo ngumfanekiso wesandla somuntu esithethwe umpikitsha ngomtshina we xireyi kukhanya amathambo esandla sonaleso asempikitsheni wakhona isandla esingani siqamukile,

Lapha kula zinto ezinengi ezisetshenziswa kwezempilakahle, ezisetshenziswa ezibhedlela lasemaklinika okuhlanganisela imtshina yamaBP izikali lokunye okuthatha otshukela lama temperature.

Le yibhanditshi yohlobo lwe khriphu, oyithola esibhedlela, emafamasi kumb' emakhaya esetshenziswa ukubopha izilonda kumbe lapho okwenyele khona. Isembodleleni elombala oyibhulu.

La ngamanzi okuthiwa yidrip asetshenziswa ezibhedlela efakwa labantu abatholakala bengelamanzi akwanileyo emzimbeni yabo afakwa ngenalithi langentambo engena emthanjeni.

Ngumfanekiso kamama okhanya esebenza ekhemisi ngoba kulemithi ngemva kwakhe okukhanya emelele ukuthi ufuna ukuba eyipha abantu ngoba kulezimbodlela lamaphilisi lamabhanditshi.

Lapha sibona imithi ekhanya iphakathi kwendlu okugcinwa khona imithi okuthiwa yiKhemisi kumbe iPhamacy. Kulemithi esekhabathini.

Lapha sibona imithi ethengiswayo evikilini lemithi okuthwa yikhemisi kumbe yipharmacy lapho kutholakala khona imithi nxa umuthu engezwa kuhle kumbe ethengela isigulane sakhe.

Lapha kulobaba ofundisayo, kukhanya bekhankasela phezu komkhuhlane weHIV and AIDS. Ubaba lo ulebhakane elitshengisela ukuthi ngumkhankaso wakhona we HIV Ku World Health Organisation.

lapha kukhanya kulokhankaso khona kulabantu abahlezi ngaphansi kwetende abakhanya beyibo osibalukhulu kube labanye bahleziyo ezitulweni khonalapho phezulu kotshani kulomuntu onguye okhanya eyenza izimemezelo itende lakhona limhlophe njalo abantu banengi kukhanya basemhlanganweni

Ngomama ababili abamileyo endaweni enjenge park njalo bathwele abantwana abancane bakhanya bayathabela laba bantwana, njalo babaphakamisela phezulu.

Kulomama olomntwana omncane olusane okhanya ezelwe isikhathi sakhe singakakwani, laba abatshona behlezi bethwelwe befakwa ukuthi athintane lonina ngenyama yakhe beses'bhedlela.

Lolu ludondolo oluthengwa emakhemisi kumbe kulabo abalungisa imitshina esetshenziswa ngabantu abalimeleyo kumbe abakhulileyo. Isetshenziswa ngabantu abangakwanisiyo ukuhamba bodwa abadinga ukuncediswa ludondolo.

Le yinqola kumbe umtshina osetshenziswa yilabo abangakwanisiyo ukuhamba bezimele bodwa abadinga ukuncediswa ngumtshina olama viri ukwenzela ukuthi bakwanise ukubambelela kiwo. Usetshenziswa ngaba limeleyo kumbe ngabakhulileyo.

Lapha kulomongikazi okhanya ethatha umntwana itemperature elonina ohlezi naye eceleni njalo kulemtshina eminengi ekhonalapho esetshenziswa ukuthatha amabp labotshukela layo itemperature.